Dɔntafo a wɔahyia wɔreyɛ nhwehwɛ mu afa yareba ho. Na wɔhyehyɛ white a wɔn nsam no bi kita pɛn. Bi kita glass. Na book nso deda wɔn enyim.

Mboframba a woehyia mu resua adze. Bronyi kor tw hɔ a n'atar mu, wɔakyerɛw UNICEF a ɔreserew. Na abofraba baako tsena ne nan do. Ne nkyɛn nso yɛ maame bi a ɔhyɛ atar fufuw, na mbofrmba nso tsena ne nkyɛn.

Kurow ahorow hɔn ne frankaa. Ebi yɛ Uruguay, USA, Belgium, Ghana, Germany, Australia, Gambia, Nigeria, Japan.

Mbofraba ebaasa na panyin kor. Na panyin ne nsam yɛ gyitaa a ɔrebɔ. Abofraba benyin kita kyen. Kor nso kita ratew. Abofraba kakraba kor nso kita gyitaa.

Mboframba na mpenyinfo a wokita kyɛnsee na wɔdze asɔw line wɔrokɔpɛ edziban edzi. Na binomkita wɔ hɔn nsamu. Binom nso dze ahyɛ hɔn amotoadze.

Abɔfraba a ɔso kɛntɛn wɔ ne tsir do, na ɔsan nso kita tae. Na n'atar no mu no wɔatwerɛ Adidas. N'enyim na abɔfraba nso ɔgyima hɔ, na maame bi nso nam n'ekyir a ba hyɛ n'ekyir a ɔkita polythene black.

Besiaba a ɔtena bicycle do hyɛ tuntum, na ɔdze ade abɔ ne tsir, na n'ekyir yɛ nyimpadɔm a wɔnenam hɔ. Ebi soa adze wɔ ne tsir do. Ebi kita bag.

Mpanyinfo abaasa na mmoframa anan. Na mpaninfo nyinaa ade blu da wɔn kɔn mu. Mmoframa no ebinom hyɛ rɛd. Na tɔes sisi teebol no do. Pɔt so so wɔhɔ.

Asaw a ɔrekɔdo. Bɛrima no butuw fam na ɔbaa no gyina no do. Na besia no hyɛ asede yɛlo na ɛsoro de blak na hwaet a ɔde retirim. Na nkurɔfo etwa wɔn ho ahyia a wɔ hyɛ ataade koro.

Mbɔframba a pii ridzi agor, wɔyɛ dodow enum, a wɔdze taabow abobɔ hɛn a ebien tsena mu na ebiasa so woripia. Na mbɔframba no hɔn enyiwa agye yie.

Ɛdan fɛfɛɛfɛ a no mu nneɛma dɔɔso. Ebi yɛ egua, ebi yɛ ɛpono, ebi yɛ wɔldrop, Daenen teebol nso si hɔ a nneɛma bebree sisi do.

Nnipa dɔm a woahyia wɔrebɛtow aba. Na bɔks si hɔ a obi gyina n'akyi a ɔde ade hyɛ. Na ɛhwɛ hɔ nsoa, kaa si hɔ. Baesekel egua.

Ɛpo ano a nyimpa dɔm bebree ehyia wɔregye wɔn enyiwa. Ebinom tsenatsena hɔ, ebinom dze tam atow fom a wɔdedado, ebinom so gu ɛpo ne mu a wɔre guar na ɛpo ne nkyɛn yɛ bepɔ akɛse bi a ɛdan ahoro esisi do.

Papa panyin a ɔtena efrupɔnkɔ do. Okita bakɛt. Ɔsan so kita adua. Na wɔn akyi yɛ mboba a ogu gu hɔ. Nkyɛn yɛ mfuw. Wɔn akyi yɛ bepɔw tenten a krɔs esi do.

Dɔm a woehyia wɔ dan kakraka mu wɔ beebi faako, na wɔhyehyɛ atar atsentsen. Bi yɛ yellow, bi yɛ brown, na hɔn enyim nso yɛ guadzi a wɔahyehyɛ.

Nnam a wɔabɔn dɛ adaka a wɔde rekɔsie obi, na hɔn a wɔasoa no yɛ nkurɔfoɔ enum, na ne nkyɛn yɛ nyimpa ahorow bebree a wɔhyehyɛ tuntum, na mfuw atwa hɔn ho ehyia.

Mfir bebree na osisi hɔ a wimhyɛn sisi hɔ. Na car ahorow a nso sisi hɔ, bi yɛ white, bi yɛ red, bi yɛ blaak.

Mmɔframba bebree aa wɔdze amirika aa wɔn anyiwa agyi. Na dza ɔdze anyim no hyɛ atal braon na wɔn nkyɛn yɛ nfuwefuw na ɛdan bi so hyɛ efuw no mu wɔ hɔ.

Kaal aa ɔnam kaal kwan do. Na kaa n'akyir no w'atwerɛw moha. Kaas bebree na w'atwa hɔ ahyia, nyimpa dɔm so bebree na wɔ nam kaa kwan no do. Adan bebree so sisi hɔ. Maame bi kita kyima aa ɔtsena kaal kwan n'ano.

Nyimpa ebaasa a ebien gyina hɔ, na kor nso webu ntwɛr wɔ tam do, na ne nkyɛn yɛ bucket. Papa no hyɛ suit a ɔsan nso hyɛ kyɛw, na n'ekyir yɛ tae.

Adzetonbea a tomatoes atwa hɔ nyinaa ahyia. Maame bi gyina tomatoes n'ekyir a ɔrotɔn. Maame n'ekyir nso yɛ maame penyin a ɔtsena hɔ hyɛ atar pink a ɔabɔ duukuu, na kɛntɛn si ne nkyɛn.

Adzetɔnbea a mboframba bebree na mpenyimfo ahyiam a wɔretɔ adze. Na pon no do no, moko, anyon, mmo. Ebinom sua ndzɛma wɔ hɔn tsir do. Na maame bi abɔ duukuu.

Nyimpa a woehyia wɔ asordan mu. Hɔn nyinaa tsenatsena plastic chair do. Hɔn enyim yɛ bottles go a wɔarape ho. Binom baage deda hɔn nan do. Ɛbi hyɛ ahwerhwɛnyiwa.

Dan no mu ndzama dɔɔso; bi yɛ ngua, stɔfin chair, airkɔndihyin, lait, a wɔdze kapɛt nso atow fam. Ntokua nso wɔ hɔ.

Nkorɔfo esuon a wogyina nsu mu. Bi kita kyɛnse, ɛna gallon. Na kyensee no mu no, rɔba blue bi nso da mu. Binom hyɛ jacket, na bi n'atar enyim wɔakyerɛw Jordan a okita phone. Bi nso kita koropɔɔt. Bi kita egua.

Wei yɛ kɔnstrakhyin sait aa abrɔfo gyina do na wɔhyɛ hɛɛlmɛt wɔ wɔn tir san so hyɛ reflɛkta. Na wɔn anyim yɛ papa bi aa ogyina hɔ aa ɔno nso hyɛ reflɛkta aa whiilbaro si n'anyim. Na ɛdan si hɔ aa wogudu aa leyɛ ho adwuma.

Nkorɔfo ebien, benyin kor a oebu ntwɛr, na besia kor ne nsam yɛ calabash a ɔdze etua n'ano. Na n'enyim yɛ papa penyin a ɔhyɛ ahwehwɛnyima na ɔasan oefira tam.

Mbenyinfo ebaasa a wɔhyehyɛ kyɛw, na headpan si hɔn tsir do a morter gu mu. Wɔnam taabow a wɔahyehyɛ do. N wien nso ayɛ fɛ yiye. Ne nkyɛn yɛ dan.

Ebusiafo a woehyia mu wɔ pɔw mu a mfuw ne ndua etwa hɔn ho ehyia. Wɔhyɛ mbesiafo nkotsee. Hɔn enyiwa agye yie. Binom, apron sɛn hɔn kɔn mu. Binom nso wɔabobɔ duukuu.

Hosptital bea, Yarefo bi da hɔ a nurses atwa ne ho ahyia, wɔhyehyɛ ndzɛmba beberee wɔ hɔn enyim. Na n'ekyir yɛ machinesahorow ara a osisi hɔ. Nurses no ahyehyɛ gloveɔ wɔ hɔn nsa.

Kun na yer a wɔtsena dan mu. Na yer no kita brush a wɔdze pra fam. Ne nkyɛn yɛ bucket pink. No kun no tsena egua mu a ɔremiemia phone, nano kun no ekyir no, fridge si hɔ, table si hɔ, na light nsoi si hɔ.

Hospital bi a nɛɛsefo ebien wogyina hɔ. Book gugu hɔn enyim, na wɔn nyinaa hyɛ gloves, na hɔn nkyɛn yɛ mpa a nyimpadɔm deda do, ayarefo.

Nkorɔfo enum a woridzi agor a wɔfrɛ no volleyball, na ebien gyina afa kor na ebiasa so gyina afa kor a wɔatow net akyɛ hɔn mu ebien. Kor hyɛ top a wɔfrɛ no Barcelona. Aborɔfo ebien, Ebibifo ebiasa.

Nyimpa dodow a woehyia na wokitakita bɔɔdo wɔ hɔn nsam. Ebinom tsenatsena bicycle do, na nyimpafo no nyinaa hyehyɛ nose mask a wɔdze rebɔ hɔn ho ban.

Wei yɛ abusuafoɔ a woehyiam wɔredzidzi, na plate ahodoɔ na osisi hɔn enyim a akokɔ, aburo ɔdedam edziban ahorow dedam, na wɔsan nso hyehyɛ kyɛw wɔn hɔn tsir a wɔrebɔ mpae agu edzina no do.

Mbenyinfo ne mbesiafo a woatwa ahyia. Mpanyinfo wom. Mmoframa wom. Na ebinom wɔn tiri do yɛ efiewura soa me a osisi do. Ebinom nso wɔn de yɛ ɛtam. Ebinom abɔ wɔn ti duku. Na wɔn anim yɛ polisini a ɔhyɛ kyɛw.

Gyata ɛna sibra a wɔreko. Na wɔn nkyɛn nkyɛn yɛ nnipa a wokita nnua a wɔpɛ dɛ wɔde bɔ wɔn. Ɛkoro so di mmirika firi akyiri hɔ reba. Ɛkoro so ɔde afa baabi.

Nnipakuw a wɔkita wɔn man frankaa a apolisifoɔ gyina wɔn nkyɛn a wodzidzi wɔn mu. Apolisifoɔ no kita ahwehwɛ wɔ wɔn nsam a wɔatwerɛ do police. Wɔsan nso hyɛ helmet, na kaa akɛse ebien na atwa wɔn ho ahyia.

Dan no mu yɛ fɛ ara yiye, na table si hɔ. Na table no do no, Flowre pot nso si do. Light wɔ hɔ. Ahwehwɛ nso bɔ hɔ. Sumze gugu agua no mu.

Nsuyiri a woesi ma nyimpadɔm nenam mu, bi kitsa bicycle, bi kita moto, bi kita no pon, cars so nam mu. Hɔn werɔ ahow ara yie.

Tam ahorow a wɔabobɔw, ɔyɛ seventeen, na no mu colours beberebe. Na colours no, bi nye red, yellow, blue, green, orange, pink, violet.

Mboframba a wɔregye hɔn enyiwa. Wɔrobɔ ball, na n'ekyir yɛ bepɔ, na ne nkyɛn yɛ bepɔ. Mboframba no binom hyehyɛ mpaboa dzi mbirka.

Mboframba ahorow a woe weogu hɔn ho powder, ndzɛmba sensɛn hɔn kɔn mu a wokita kandkerchief. Mfuw etwa hɔn ho ehyia. Dan nso etwa hɔn ho ehyia. Bi n'atar yɛ red, bo nso n'atar yɛ white. Binom abɔ adze wɔ hɔn tsir.

Nyimpadɔm a woehyia mu wɔrehwɛ obi a ɔresaw. Na nyimpa kor no a ɔresaw no hyɛ fugu kita bodua a ɔhyɛ duukuu wɔ ne tsir. Ɔsan nso hyɛ ahwehwɛnyiwa, na ɔhyɛ mpaboa kakraka bi. N'ekyir yɛ hɔn a wokita kyen a wɔrobɔ.

Nipa a ɔhyɛ yellow ɛsoro dze na ɔhyɛ ash ase dze hyɛ mpaboa ɔgyina street mu a cars bebiree nam hɔ. ℇdan akɛse ebaasa atwa ne ho ahyia. Ndɔm ahorow nso nenam hɔ.

Nyimpadɔm a woetwa ahyia wɔtsentsena pata bi ase, na binom so gyina anhwea mu a wɔdze efuw ayɛ adze bi tse dɛ cone, wɔhyehyɛ kyɛw, binom hyɛ atar white.

Wei yɛ robot a wɔahyehyɛ no dɛ nyimpa, robot no, ɔyɛ colour white, na n’ekyir yɛ nyimpa ahorow a wogyina hɔ wɔrohwɛ no. Bi kitsa rɔba wɔ ne nsamu, na bi hyɛ white, bi hyɛ mpaboa.

Abrɔfo ahorow a wɔtena kar mu wɔnam powmu. Na car n'ekyir ɔson kakraka bi. N'enyim nso yɛ ɔson. Na mfuw atwa wɔn ho nyinaa ahyia.